Inimilo imbofu naabi , ela munimilo muno mulimo shi tractor shiboofu ela nga shibonekha bulaayi ela nga shi tractor shino shabonekha nga ishiili khulima munimilo iyiyi ela nga shilima bulaayi kunaga inimilo nayo ibonekha bulaayi, ela nga inyuma we inimilo waliyo bisaala ibyeleya bye kalitusi nga nabyo bibonekha bulaayi.